Hayyo yinnanniti coyee coyi'nanni garaati, lawishshaho budu garinni woyi egennotenni coye qineessate yaate, bude yaa mite daga wodhoti woyi seeraseti yaate

Haraho yineemmohu budu hari budu haraati yaate. Mannu fooliishshiraaho woyi bunu mineeti woy sagalete mineeti. Worosiinni mannu caa'laa. Daa"ata yaa la"ate mittoricho ha'ne la"ate. Darama yaa shorramate mittu bayichii wole bayicho.

Minninna dubbu saada:-mini saada yineemmoti meu meicho gereewu lukko saada harichu farashshu yineemmori mini saadaati dubbu saada yedaalcho gotiichu qamalicho dubbu sadaati

Kalaqonna qooxeessa yineemmori maganu kalaqooti. Qooxeessu kayinni hee'nanni ollaa woyi hee'nanni qarqaraati. Maganu kalaqo yineemmori bacuri baattote aana noori gordohonna baattote aanaa la'neemmori gordu umisi maganu kalaqamaati. Baattono ikko woleno konne labbawori.

Hayyo buunxe,,malle, masaaale xiinxalline assinanirichoti. budu mite dagara badoosheseti wodhoseeti ,mayyiimaseti yaate.

Baattonke ofolla la'nummoro dhaggete maganu kaaliiqi kalaqino gari qunqume wirri yitaata asse umisee umisewa higge doyitannota asse arrishsho ka'ii kawira aganu ka'ii kawira haraa gede maalalsiisanno garinni kalaqino

boohaaranni mereershi lawishshaho godo'lete mine godo'lete mine puullete yinayti no wedwllootu godo'litaawoti ee kasete yinaayti no lekkatenni xawoho fulle godo'linayti hakkii saeenna diri dirisinni babbaxiteewo godo'le no.

Mini uduunne yineemmori lawishshaho sagale itate xaqqa'mineemmo woy sherko mooqqo hakkii sa'eenna xiltu, saffu waasu yineemmore kuri aanaho worre horoonsi'neemmo waasaoo worre horoonsi'neemmo.

Mini uduunni mixashsho midaancho worime caaqqonna woleno konne labbanno woleno konne labbanno. biirote uduunni birreessinanni uduunne kompiitere xarapheeza ofollinanninna woleno kuri labbanno.

Giwirinu gate loosi'nanni babbaxino danni ii giddu ,gidde loosira dandiinanni, guma uyittannore loosira dandiinanni laalo uyittanoricho loosira dandiinanni ,qamade loosa dandiinanni i'ii kore lawanore

Ijaara, ijaara yineemmohu mannu wolqanni baattote aana hananfe iima qolle mine mi'nanni lendanni lendanni ha'neemmo hayyooti yaate yine adhineemmo doogooti.

Daganna maate:-daga yaa mitte illamaati mittu qariqarirra ganba yite heedhannoreeti maate kaayinni mittu aninni mitte amanni ilante mitto mine ganba yite heedhannoreeti

Hayyo hayyo yaa mittoricho xiinxallambe anfate hayyo kalaqunninna rosunni afi'neemmote budu kayinni mitte daga mayimmaati mitte daga wodhooti budeho yineemmorichi mitte dagara wodhote

Birrote uduunni alib garinni laphise yineemor irisaase yineemor biire biire yineemor xa yaasinichu garii kayin comipiterete wole wole tekinolojete garii lonsoworet

Muro yineemmori baattote iima mudhannoreeti. lawishshaho danqale mudhannote barbare qaare miximixxa tini baattote aana fultaati mudhannote shiimaadda murooti yaate. laalo kaayiinni haqqichu aana laaltaate.

Sumuda yaa maalatisate, mittoricho woluwinni badate woyi umisiha woyi mite uurrinsharichira woyi insaha ikkewotta xawisate horonsi'nannirichoti .

maxaafa yineemmohu wo'mu maxaafi no maxaafu ayyaanaamu maxaafi no qullaawu maxaafi no rosicho afhineemmohu baattonnita woyi maalunnita rosicho adhineemmohu budu maxaafi no

Hodhishsha hodhishanna yineemmori mitte base haarate budu hodhishsuwa no budu hodhisha yineemmori farado yannate hodhishsha yineemmori kuri kaamella labbinnori kuri xa yannate dagginoreeti

Mini uduuni, mini uduuni lawishshaho gate loosirate horonsi'neemmori maarasha ,saafe, madoosha yineemmori kuri mini uduuneti yaate, biirote uduuni kayinni borrote uduuneti ,biirote horonsi'nannire kompiutere wole wole hala'ladore xarapheza yineemmori

Kalaqo yineemmo woyte baattonke qoxeessi kuni mannu saada minu moychu dubbu jiro Jawa ilaalla yineemmori dubbu jiro

Supirimaarketete mirte babbaxino uduune dancha uduune woyi qaaqqulinkera ee dayipereo yineemmore, sagaleo yineemmore danchu garinni loosaminore afi'neemmo.

Poletiku nookkiricho noo gede assine manna kakkaysate ku'uyi ku'uyira sayinsanni shiima odoo jawa assine halaalu gede assine shiqisha

Egenshishshu mitto uduunicho mitu faabbirikki loosiha ikkiro loosino uduunicho dikkote hosiisarate balaxe fushanoha egenshishshaho yineemmo

Giwirinu muro ,muro ii'i saga'lineemmori weeseo lawinori ,ii'i shaana yinneemmori ,ii'i qunqumado shaana yinneemmori woleno kone labbinore gatenke winxe woyi kayinse affi'neemmore.

Sicco uddira qodha coyrate amanyooti badooshsheho woy sumudaho mitte dagara sumudate yinannihu uddirate qodhate coyrate harate

Adawu agaraano mannu woyyo sa'annokki gede insa insanaawa gobba cancishshannokki gede adawanno gede adassitannoreeti yaate. manna lamu sasu manchi mereero kalaqantanno kipho agarte adassitaareeti.

Amma'no yaa kaaliqa amma'ninanni woyi mitticho maga'ninannirichooti yaate amma'note kaka'linanni lawishaho albi annuwanke kaka'litanno, amma'note yinanni hattee.

Seesa yineemmori lawishshaho biinfilinke agarranoti lawishshaho yanna yannateni hayishira udanonke hayishira bisonke hayishira hinkonke hayishira seesate yineemmo

Elekitiroonikise jawa horo uuyitannonke elekitironikise waanna giira sayise caabbicho aate woleno jawa hedo elekitironikise widoonni..

Daddalu daddalu noohu aana lexxate woyiimi loosu widoonni woyi mootimmate widoinni woyi umunni kalanqe loonsanniri noohu aana wole lexxate sumuu yine loonsayi.

Techo yannankera babbaxino hidhishshi no. diilallote aana haranno hodhishshi no baattote aanaa haranno hodhishshi no lawishshaho doqidoqqe baattote aaanaa hadhanno kaameelu baattote aanaa hadhanno. saeenano woleno konne labbanno.

Giwirinna yineemmori ,gate loonse afi'neemmo jajjati yaate, hakkurino weese kayinse, gidde winxe, hakki saenna dinichao lawinore loonse woleno kone lawanore gate loonse afi'neemmore.

Hayyo mitto coye buunxe la'ne calla anfe seekkine buuxatenni egennotenni assinannirichoti yaate, budu kayinni mite dagara ayimmase mayimmase xawissanoho su'misenni woshshishanorichoti.

Daga mittu qariqarira heedhanoreet miteenni ganibba yite miteenni loosidhe miteenni sumuu yite hedhanoreeti maate yaa mittu mini gido hedhanoreeti miteenni hedhanoreeti

Muziiqu, faayano muziiqi no, ee gitatete yinnannitino godo'linanniti ,xurubbu no ee ufunfanniho yaate, ii'i hakkichinni saenna dibbe no gananniti tinino muziiqate.

Baadi xagga yinneemmohu lawishshaho michete xaggichi no, darosi ulanteemmoho woyi udulle angeemmoho mitu qole angibisha yinneemmoho no, duumu miche janturo umisi leelishano baadi xaggati yaate, hakkinni saenna woleno konne lawanore.

Sagale saada ikko mannu itate horoonsirannote lawishaho waasu sa'eennano giduyi afi'neemmohu timu buddenu woleno konne labbannore itate horoonsi'neemmoreeti

Egenshiisha yineemmohu mitturichi kalaqaminoricho woyi loosinoricho hakkoyericho egensiisate balanxe fushshine hirreemmoha hakkoye egenshiishshaho yinanni yaate

Hara yaa he'nooniwa agurre wolewa harate daa'ata yaa la"ate darama yaa kayinni shortamate he'neemo bayichinni ba"ate yaate woyi mittu kipheesinni agurre harate